Qoodan cora gidida attumanne macca luxanchchati bantta luxiyo dawutaraa oyqqidi oydiyan uttidaashin, etuppe sintta baggaarakka luxissiya asttamaariya luxissiyo oosuwa oottishin.

Cora meray de'iyo ushshati issi burccukkuwan issippe tigettidi uttidaashin, eta doonankka naa''awu shaakettida loomee geli uttidaashin.

irzzo qottay de'iyo maata mala, zo'o malanne adl"e ciishshaa meray de'iyo issi eqqota qonccissiyo malatay keehippe puula gididi beettishin.

Luxiyo keetta giddon shiiqida cora attumanne macca tamaareti oydiya bollan uttidi bantta kushshiya pude denttidi zaaruwa immanaassi beetishin.

Keehippe nashettiya dosettiyanne bonchchettiya Itiyoophiya orttodookise ammanuwa kaalettiya gadaawati guufiya oyqqiyogan mereta doozatu mataara kanttidi hemettiiddi biishin.

keehippe puullattida doozzatinne inpiraaistrakicheree ooso ayfee gidiyaa oosoti shiiqi uuttidaashin etuppe sintta baggaara eeqotaa qonccisiyaa malataynne eqotaa qonccisiyaa xuuppeti issippe beetiishin.

Keettaappe guyye baggaara keehippe lo''iya adussa maata mera doozzatinne etu bollankka mattaa oyqqiyo koottati mittaa bollan qashettidi uttidaashin.

Cora macca asayinne attuma asay issippe shiiqidi goshshanchchaa gaden de'iyaa maata mera xaatta santtaa bantta kushshiyaan oyqqi oyqqidi be'ishin

maata mera doozzatuppe sintta baggaara shuchchan puulattida giigida dirssa bollan buzzo eqota qonccissiya taapelay asay biyoossanne yiyyosa ogiyaa doonan beettishin.